Shikuru bihi ni bi karimba nyɛla ban bɛ bohambu shee shab nyɛla ban yɛ shikuru niɛma ka shab yɛ diɛma ni yiɣijɛm goɣi karimba ŋo yɛla niɛma din nyɛ zaɣ' nuɣso ka tihi ni mori kuli ko n gili luɣulikam

Biɛhigu shee dini viɛla biɛhigu shee ŋɔ dukpuna nyɛla zaɣi piɛlli ka kuɣu dini nyɛ zi ni dalim la nyɛ dini bɛ duu ŋɔ puuni kuɣusi maa shɛŋa yɛla zaɣi piɛlla ka shɛŋa nyɛ zaɣi vakahali ka yini nyɛ zaɣi tampiligim.

Nachimba nyɛla ban laɣim bɛ jama duu bi pam nyɛla ban yɛ neenpiɛla ka shaba pili zipli piɛla pam bi pili zipilsi bi puuni ka duu maa dikpuna nyɛ zaɣ' piɛlli

Doo n zaya ŋɔ doo ŋɔ yɛla ŋun zaŋ liiga dini yɛ zaɣi dozim n pa o bɔɣu ka yiɛ chinchini liiga bini yura yɛla dini bɛ piɛɣu ni n za o sani ka o gbubi baaji zɛɛ.

lijimanim n bɔ ŋɔ yino nyɛla ŋɔ doya ka bibaayi zaya ka bibaayi gbaya tihi ni mori nyɛla din ko n gili luɣili kam ka bɛ zaa pili zɛpilisi bɛ zaa lan nyɛla bani nyɛ gban piɛla ka piri namda sabila

paɣ' ayi n ʒɛya ŋɔ be tura la sakolu tuli bɛ bi tooni kabituri sakolu ka nuli bɛ tahilini ka noon sabilinli bɛ tooni ka bi so ŋɔ nyɛ bu tankpaɣigu lo o bɛ sunsuuni ka bu sabilinli bɛ nyɛŋa

Niraba nyɛla bin laɣam ʒɛ gamo ni niŋ luɣu shɛli polo bi pam nyɛla Gbanpiɛla ka shab yɛ neen sabila tihi ni mɔri nyɛla din ku gili luɣuli kam gamo ŋɔ loori nim ŋɔ shɛŋa nyɛla zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla

Biɛhagu shee din viɛla biɛhagu shee ŋɔ zuɣusaa nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli ka fulaawaasi tam teebuli zuɣu ka baanjira ʒɛ tingbanni ka dikpuna maa nyɛ zaɣ tampilim ka tingbani maa ni nyɛ zaɣ tampilim

Daabihi ayi nyɛla ban bɛ daa dibu shee Alaafee ni boraadɛ nima kodu mini naanzuu ni leemu nim zaa nyɛla din bɛ shitoɣu ŋo puuni paɣaba ŋo nyɛla bin pili zipili sabila

doba ayi na ʒɛya ŋɔ yino nyɛla ŋɔ n gbabi laɣiri ka nuchibansi pa o tuuni tɛi gbani ka be zaya ka yino yɛ nɛi n piɛli ka yino yɛ nɛ chichini liga be zaa nyɛla gbansabila

Paɣasara ni nachimbi nyɛla ban laɣam bɛ diɛma diɛmbu shee gungoŋ ŋmɛribi nyɛla ban ku ŋmɛri gungona ni suhupiɛlli ka paɣa yino yɛ diɛma niɛma wori diɛma ŋo bi pam nyɛla ban niɛma maa nyɛ zaɣ yinsi

biɛhigu shee din viɛla duu ŋɔ dikpuna nyɛla zaɣ' piɛlli ka anfoonima yili dikpuna ŋɔ fulaawsinima nyɛla din be duu ŋɔ puuni ka kuɣu din nyɛ ʒini n-dalim la zaɣ' piɛlli gba zaya

Paɣaba noli n chɛni ŋɔ paɣaba ŋɔ niraba ata nyɛla ban kuni luɣu yinga ka ninvuɣu yino kuni luɣu yinga bi niraba ata kpabila bihi ka tihi ni mɔri ku kɔ n gili luɣuli kam ka niraba ayi ʒi kpalansi bi zuɣu ni ka yino ʒi dalibila

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila dikpuni gbuni ka kurifooti ʒɛya ka duɣu tamya teebuli gba n ʒɛya ŋo ka tahapoŋ tam teebuli ŋo zuɣu paɣa ŋo nyɛla ŋun gbubi chɛriga

Salin gbiribi nyɛla ban ko n gili luɣuli kam bi pam nyɛla ban pili zipili piɛla to amaa shab bɛ bi puuni bibi pili ninvuɣu yino n yɛ neen piɛla n bɛ dinni ka tihi ni mori ku ko n gili luɣuli kam

Paɣasara ni nachimbi nyɛla ban bɛ gamo ni niŋ luɣu shɛli polo shikuru bihi bibayi gbubila nuchɛ baŋ bi nuuni ka dabba ayi kuriya ka paɣa gbubi o bia n ʒi tiŋa ka kuhura

gban piɛli mini gban sabinli gban sabinli ŋɔ nyɛla do o yɛla liga ʒiɛ ka gban piɛli ŋɔ nyɛ paɣ' o yɛla liga nuɣiƒɔ bezaŋla maʒɛna tam tɛɛbuli zuɣ' ka kpaɣisiri maʒɛna ŋɔ